Eto isika dia mahita kahie maro isan-karazany izay mbola vaovao tokoa satria dia mbola amin'ny fonosany avy izy ireo. Voalamina tsara amin'ny toerana misy azy.

Ilaina tokoa ny haninkotrana amin'ny fahasalaman'ny vatantsika olombelana. Anisan'izany ny vomanga ary izy ireo ihany koa dia maro isankarazany ; ka eto isika mahita ny vomanga fotsy.

Eto isika dia mahita tovovavy iray, manao fitafy mavo ; maka sary miamboho ; miaraka amin'izato volo matevina no miloko mena.

Ny volamena dia tena sarobidy tokoa amin'ny fiainantsika olombelona, ary entina hanomezan-toky olona iray na olontiana io na andefimandry. Tahaka ny hitantsika amin'ny sary dia voafono tsara tokoa amin'ny fitoerany.

Maro ireo sokajim-baovao avoakan'ny gazety iray, kanefa azo lazaina ihany koa ny mety tsy fahatomombanana eo amin'ny vaovao izay avoakan'izy ireny.

Maro ireo karazana fanatanjahan-tena izay atao toy ny fanabokon'ozatra, ny fanenàna tena, ao ihany koa ireo antsoina hoe "hay dihy" maro isan-karazany.